Wolaytta gutaray wolaytta gidon erettida sohotuppe koyro xoqqa xekkan beettiyogee ubbasikka qonccidaba. Ha gutara giddon dumma dumma asay be'anawu yeemoyibati maanawu mal''iya qummatikka de'iyogee erettidaba.

Melida qobbuwa caddidi buddeenaa uukkiyo wodiyan ooratta bashiya quccudi A quccidi banido buddeenay caqicaqiyagee be'anawu xeellanawu lo''iya buddenay ha qobbuwa qucciyode kiyees.

Ubba luxanchchatikka kare baggaara baggay bolla baggaara baggay garssa baggaara yaara haara uttidi baggati yaa haa simerettiiddi kuwan uttiiddi shemppoosona ubba luxanchchatikka beettiiddi diyageeti hageeti ubbaykka luxanchchata.

Kaammiya motoriyan ubba asatikka gupiidi poocammiidi keehippe aleeqi maayidi banta ufaysaa qonccisoosona.

Ha'i wodiyaan yelaga attuma naati yan han tukke keettan hara sohan hagaadankka uttidi bantta wodiyaa all'o wodiyaa kaseegaa mala gidenna ha'i wodee palappe keehippe all'o wodiyaa coo attiiddi de'iyoogee keehippe azanttes.

Urqqaappe oosetiya shaatee barbbariya an tiggi tushanawu kuyxxaraatoy shaashshaa bashiyappe kessanawu hegaadankka hara go"aa immiyogaan so oosotuyo keehippe maaddoosona.

Na'iyo goppite gunddurushiyo, ciishsha malatiyaro. Muuze biron poqqimakiyoga malatawusu. Ayba lo'ay! A de'iyosayne ayba lo'i! Saaluwa malatawusu; na'aa goppite hanna! xoosso ne maadda hannimala na'iya asaawu de'aysha?

Ha''i wodiyan ubba biittaa asaykka ba doonaa dichchanawu keehippe baaxetees. Hagadankka Goofa doonaa dichchanawu dumma dumma xaafiyo maxaafaata bantta doonawu laammidi xaafidi de'oosona.

Boottaa kutaa huuphiyan gullotti uttida macca naati ayba lo''iyonaa! Eti mayido qoleekka keehippe lo''ees. Eta giddonkka naa"u attuma naati eqqiidaageti beettoosona.

cora naati shaafaa giddon shuchchay kumido sohan haattay poshshattidi shohattiiddi goggiyaaga be'iiddi de'oosona. Issi macca na'iyakka adussiyaa zorqqoqqiyaa eqqada xeellaydda de'awusu eta.

palaba! kakkay aappoy de'iyo heera ubbaassaka asay gakidi heemmeti! aybba yaashshi haakko hage ta eqqiidashin tana onggana hanees. aybba yashshi hagee kakkay aafoy kummiis. asa a giddon waanidi de'i.

So medoosatu qommoppe gidiyaa miizzay, booray, ubba galo maray ubbay maarara yara haara eqqidi maatay xayyin mela laaqumettide de'oosona.

Nu wolayitta biittan wogga wolayitta keettay beni de"iyaagee buuxaappe, mittaappe, woyishaappe oosettes woyikko giiges. Hai wodiyan keexettiya keettay aybippe oosettana danddayi?

Qobbuwaa gnettetiyaa dozay asay buddena tigiidi bashshiyaappe me"enaan saro kiyaana mala a tiyiidi ootoogee bashshee hallixxiya buddeenaa walqaqeena kesees hegaayo qobbuwaa go"ettetees.

miishshay de'iyo asy ubbato lo''iyaaba wottikko hankko biri baynna asay waananne! intte ubbatoo lo''iyaaaba kanchchiyaa wottin nuna guyyera de'iyaageeta qopitte, tuy ! hakko hagee!

woogga miittay eqqidaagaa xaaphon guuyye baggaara hara hara dumma dumma doozzaa qommotikka de'oosona. appe garssa baggaara qassi maakinaaykka beettees miiyye baaggaara ha baggaara qaassi zambbay beettees.

Wolaytta asay tuummuwa barbariyaara daaxxidi tushidikka maanawu dandayes. Qassi hara baggaara gergeedawu, xossawu xale geetettiddi eretti uttis.

Bazzotti ekkiya heeran mokkiya paranjja zaafee woykko bootta zaafee nu haytta tukkiyan yeggidi xaledan go"ettidi uyanawu maaddes.

Heezzu guutta naati issinna huuphiya simbbira dadetta uttidaara naa"ati qassi shaashiya qaci uttidaageeti ubbaykka miicciiddi poocammiiddi de"oosona.

Woga wolaytta keettay hinditiitaa malatidi keexettidaagee de'iyaagee ayba lo'ii? ha wolaytta keettay biittaa boli de'ii?

Bantta ammanuwa erissuwa awaajjiiddi yelaga macca naatuura attuna naatuura erissuwa xaafi mittaa bolli kaqqi wottidi awaajjiiddi beettoosona.

Naamisetidda asi bayzziyaageti bantta kaattaa saatiyaan kaatta keettan giigisiidogaa biidi appe miidi ba namisaa zaaranawu maaddees. eti miishshaa demmiyoogappe'atin hara asay namisettida asika biidi appe go"aa demanaaan maaddees.

Giyaay issi uri ba kooyidabaa bayxxanawu gidiree shamanawu ba koyoogadan appe lo"iraasappe geelidi ba koyoogaa shaamiddi bawu go"ettanawu dandayayiyoo coora asay shiiqiyoo sooho.

Maaraara uttida gastta attuma asati ubbaykka kushiya qumaayyidi muzzu giidi yiillotidi uttidosona. XOOSSO nuna ha wodiyan yiilloyiyabaappe muzzu oottiyabaappe neeni ashsha.

2017 M.L iraa daro wolaytta biittan daro asa bolli keettaa xayuwaappe doomidi shemppuwa xayiyogga gakanashshin daro qohuwaa gattiyogga malla oddoy kasse wodiyan ersiddi kanttis.

Yoo yoo gifaata yoo yoo gifaata wolaytta wogaa yoo yoo gifaata la hashshu saro gakketa naa''u sha'anne tammane ichchashshu marotetta giya erissuwa xuufe xaafetti uttidaage pholqqamide wolaytta Sooddo ambban beettees.

Gastta ayiya arssiya zo"o kootiya maaya uttidaara oydiyan utta uttaasu. I miyiyan Toophphiya banddiray maataa mera, adil"e ciishshaa mera zo"o mera gididagee I miyiyan beettees.

Attumayikka maccaara maccayikka attumaara laggetiichis. Maccaarakka barneexaa huuphiyan wottasu attumaageekka barneexa huuphiyan wottis. Hageeti la ayiiba lo"iyoona! Hashshukkonne eta be"iyoode tana upayisaa poocammisees.

Hashshu hagee intteyyo ubbaayo. Beni wode asayi oydiya massidi uttiisishin ha'i muleera yiidabayi oorattaba, lo'iyaba, xeellanawu, be'anawu ufayssiyaba. Nu layttayi hagee keehippe tana ufaysses.

Nu wodiyaa naati simi hagadana, huuphiyaa dooqettidi daddettidi dumma dumma meran xoossi ashsho nu aayyetu wodiyaanne hagee bawashin xoossi ashsho wodiyaa naati bantta saatiyaa coo sa'aa,..

Ganddaappe darotoo ambba heeran lo'iyabaynne asay issisaappe harasaa baanawu maaddiya motoriya, kaamiya hegaa malatiya buqurati asay issisaappe hara sohuwa yuushshiiddi beettoosona.

Ta yayaays wolaytta asaabay tana yaashees, aadhdhi aadhdhidi bosan bosan bantta maayuwa phooliyagaa mayidi beettiyay eta kanchche, wolaytta asawu inttiyo hoola! Hoolaa inttiyo hoola ta giyobi baa Sima inttiyo hoola!

Issi shuchchaappe oosettida biitta meraa tiyettida keettaappe sintta baggaara wogga adussa dooza mittay de'ees. Appe sintta baggaara naa"u attuma naati eqqi uttidi issoy issuwaara haasayosona.

Maayoyi zal'ettiyo bayzettiyo keettan ha'i wodde ehiido zammaana zammaana lo'iyaa pholqqamiya maayuwaa qommotti beettosonna. Ha'i wodiyaani hagaddan qanttan maayiyogge wodiyaa hanotta qoncissrs.

So medoosati asa naatuyyo daro go"a immiidi shukkidi maanaw booraa malatiyageeti qumatettaw, kana malatiyaagee kariyaa naaganaw qassi gawariyo malatiyaage eccere kattaa qollidi gootaran wottidooga meena mala naaganaw ...

Aal"i al"i ta ixxiyogaa be'idi tanan gayttees. Tana waanu giiri, ta issito ta ayfiyan be'ada oykka erikkeshin. Muletoo ta ayfiyan gayttiyay A kanchche. Pholqqammiyabanne phooliyaba kanchche. Hagaa be'anasaappe laa awu boo ta.

Asi ba oottiyo oosuwa karennan guutta zal"iyaa zal"iyoogappe heeran oosettiya guutta zal"etta leemisuwaw maxiniyaa, xalliyaa zal"iyoogappe doomida asi minida booraa deeshsha, dorssaa zal"iyoo sohuwa gakkana danddaayees. Hara hara zal"iyaa qommoti intte eriyooheeti aybbe aybbe odite.